Ŋutsua si akaɖi ɖe agbale la dzi. Ɖeviwo ƒo klo ɖe egbɔ eye ɖewo hã le atsitre. Nugui aɖe hã le egbɔ. Ele akaɖia ƒe nane ɖe asi. Ɖevia ɖewo adzɔge kpɔm eye ɖewo hã nɔ ekpɔm.

Afɔku dzɔ le ŋu wome eve dome. Ŋua ɖeka le ʋie eye ɖeka le dzɛ̃e, kpovitɔwo ƒe ŋu hã le ŋuawo megbe. Kpovitɔwo tsi atsitre ɖe afi ma. Ame aɖewo hã le afi ma tom va yiyim.

Nyɔnua nɔ anyi ɖe atikutsetsewo dome. Atikutsetsea ɖewo le aŋekusiwo me eye ɖewo le aŋegagbawo me. Atikutsetsea ɖewoe nye; mago, vo, atɔtɔ.

Dzo bi le afi sia katã, ŋuawo katã bi dzo eye dzudzɔ le tutum le teƒea dodom, ziŋgli si ke ne wokɔ gbã exɔa la hã ŋɛ dze anyi ɖe afi sia

Ame etɔ̃ le abɔ me le atsi dom. Nyɔnu sit e ɖe domeza la do afɔkpa yi ke ne le yibɔ. Atiawo katã ƒe amadede nye gbemumu eye ŋutsu aɖe le ɖusime fɔta yi dzi vie.

Sukuvi ɖevi aɖewo le sukuxɔme. Yevu nyɔnuvi aɖe hã le wo dome eɖewo le anyinɔƒe eye eɖewo hã le atsitre. Woŋlɔ nu ɖe ekpe yibɔ la dzi le womegbe ɖaa.

Ɖevi ene le tɔme hele etsi kum. Wo katã wokɔ woƒe aŋetowo ƒo ɖe tsia me. Ɖeka do awu blɔ eye ɖeka ɖɔ kuku. Ɖeka ƒe aŋetoa le ʋie eye ɖeka hã ƒe aŋetoa le blɔ.

Nyɔnuviawo le nukom, ɖeka kɔasi kɔ ɖo mo, ɖeka bla ta eye mamleawo hã woƒo ɖa. Wole gagba ɖ'asi, ameve do avɔ wu

Yevu nyɔnua wɔ atu na ɖeviwo, ɖeviawo ƒe xexlẽme nye ade, mewɔ atu na ɖeka o, eɖo tsitsi yibɔ, yevu nyɔnua ɔe ɖa le legbee, edo awu ʋɛ̃ hã.

Dɔwɔla aɖewo le xɔ tame le edɔ wɔm. Eɖewo ɖo kuku si ƒe amadede enye aŋuti ɖiɖi. Ɖewo le anyinɔƒe eye eɖewo hã le atsitre le xɔ la tame.

Ŋutsu eve lé gakpo la ɖe asi. Wodze ŋgɔ wo nɔewo. Wo kple evea woɖo tsitsi eye woɖo kuku hã. Wo kple evea woɖo asiwui eye ɖeka ble alɔnu gamekpɔ nu hã

nyɔŋu eve tsatsitre ɖe atsikutsetse gbogbó aɖewo dome atsikutsetsea ɖewo le traya me eye ɖewo le aŋekusiawo me atsikutsetsea ɖawoenye dzamatre atɔtɔ akɔɖu amango aŋutsi

Ɖeviawo le dekɔnu ʋe ɖum. Wo katã wode nane afɔ eye wo katã hã wosa avɔ ɖe ali. Wotsɔ nane ble ta ʋi. eɖewo hã kpla ŋu. wo katã wo asi bɔm ɖe ʋea ɖuɖuɖ dzi.

Dɔwɔla ɖewo le dɔ wɔm le teƒe gã aɖe. Eɖewo tsi atsitre ɖe gakpo dzi hele gakpo bubuwo ɖe asi le eya me. Wo katã woɖɔ ga kuku aɖewo. Kuku aɖewo le ʋi eye eɖewo ƒe amadede nye aŋtiɖiɖi. Wo katã wodo afɔkpa.

Ame gbogbo aɖewo wotɔ etsi me hele fefe fem, eɖewo ɖe woƒe awuwo eye eɖewo do woƒe awuwo. Akpa gãtɔ le atsitre eye eɖewo nɔ anyi ɖe tsia me. Eɖewo do atakpui viviviwo.

Dɔwɔla aɖewo le woƒe dɔwɔƒe hele edze ɖom, wo katã wole atsitre eye woɖɔ kuku, kukua ɖewo le ʋɛ̃ eye ɖewo dzee, awu si ame akpa gãtɔ do la ƒe amadede nye gbemumu.

Lektriki dɔwɔla eve le nugo aɖe me le dɔ wɔm, wo kple vea wodo kukuwo, wo kple vea wodo awu blɔ. Latriki waya aɖewo hã le afi ma le pol aɖewo ŋuti.

Nyɔnu aɖewo le vidziwo ɖe asi eye wobla ta. Ŋutsu aɖe do awu abɔlegbe hele atsitre ɖe nyɔnuawo gbɔ. Nyɔnu bubu kplakple ŋutsu bubu le anyinɔƒe hele nu ŋlɔm ɖe agbale aɖewo dzi.

Dɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒea. Ame eve dze ŋgɔ wo nɔewo. Dɔwɔlawo katã woɖɔ gakuku. Ame aɖewo ɖɔ asiwui helé gakpowo ɖe asi. Wo katã wodo awu si ke ne tso abɔ kpakple ata na wo.

Ɖevi adre wonɔ anyi ɖe eli dzi le egli aɖe ŋu. Kotoku aɖewo le wo gbɔ eye gago aɖe hã le wo gbɔ si ke ƒe amadede nye yibɔ. Ɖevia ɖewo le nu kom eye eɖewo le wo nɔewo kpɔm.

Nyɔnu aɖe tɔ ɖe ɖevi aɖe megbe. Ŋutsu ɖeka le anyigba me hele wo kpɔm. Ŋutsu bubu aɖe bla ta si ke ne dzɔdzɔ la le ɖevia kple nyɔnua hã kpɔm. Ŋutsua ne do awu yibɔ ɖe kpakple atakpi. Wo katã wo medo afɔkpa o.

Nyɔnua le enu ɖam enɔ anyi ɖe dzodoƒi zikpui dzi. Ebla ta eye wole nane tsom kple hɛ. Elɔ nuɖuɖua ɖe kɔɖe agba me heda ɖe aŋeto la dzi. Ekɔ tsinokplu hã da ɖe akpia dzi le etame.

Ŋutsua nɔ anyi ɖe aŋego dzi, edo awu atalegbe kple tsalewate. Elé kɔmpita ɖe asi eye wòkpla akpete hã. Nu kpotoewo le kplɔ dzi eye nanewo le kotoku me le anyigba le kplɔ la xa.

Ŋutsua kple ɖevi nyɔnuvila wo nɔ anyi ɖe kplɔ nu si ke dzi nuɖuɖuwo le. Nuɖuɖuwo le agba me. nyɔnuvi ɖevi kɔ nuɖuɖua de nu me na ŋutsua. Ŋutsua ɖɔ tsitsi eye wo le nu kom.

Ɖevi la mlɔ anyi ɖe anyigba hele fefe fem kple fefefenuwo. Nua ɖewoe nye keteke viviviwo, mɔdoŋu viviviwo, agbalɔŋu viviviwo. Edo awu ɖe ete gado bubu ɖe edzi, edo atalegbẽ hã.

Ame geɖee wole ablɔdzi zɔli zɔm, geɖe do awu yibɔ eye eɖewo hã ɖɔ kuku dzɛ̃. Wolé atiwo ɖe asi sike nuŋɔŋlɔ le wo dzi fia be ablɔdzi zɔli zɔm wole enye yi.

Ame atɔ aɖewo wo le exɔ me. Exɔ si me USAtɔwo ƒe flaga le kea me eve nɔ anyi. Ame etɔ̃ wotsia tsitre. Ame etɔ̃ si tsi atsitre la wo dometɔ ɖeka kpla si ɖe megbe. Ame ɖeka kɔ asi dzi nɔ ame ɖekayi ke le agbale le asi kpɔm.

Ŋutsu aɖe le ta kom na tɔgbuia le anyinɔƒe. Etsɔ eta ko masinia hele eta kom na tɔgbuia. Etso avɔ ʋi aɖe kɔ tso kɔme na tɔgbuia. Ahuhɔe hã le tɔgbuia ŋku me.

Nuɖuɖuwo le agba me, watse vi aɖe, abladzo tɔtɔe woe etɔ̃, atadi vi aɖe, koklozi ɖaɖa ɖeka, makaroni ɖeka, gbetsotsuewo kpakple sabala tsotsue hã le agba me

Nyɔnua dze ŋe ɖe avɔ gbogboa ɖewo dome. Avɔa akpa gãatɔ la le aŋe me. Avɔa ɖewoe nye kete, eɖewo hã woda wo ɖe enu dzi la fi ma. Ele nu kom.

Amewo le ʋɔnudrɔxɔme ʋɔnudrɔla la dzeŋe ɖe eƒe zikpia me ameaɖewo le anyinɔƒe eye eɖewo le atsitre agbalewo le ekplɔa dzi fūu agbaleaɖewo nye agbale yi zikpia eɖewo la amewo menɔnyi ɖe eme o

Nyɔnuvi ya do abɔ ɖe dzi, woɖɔ nyɔnu fia kuku nɛ. Nyɔnu bubu aɖe hã tɔ emegbe si ke nelé agbalẽ aɖe ɖe asi. Edo avɔ wu eye wotsɔ nane da ɖe kɔme nɛ.

Dɔwɔla aɖewo le xɔ gã aɖe me le dɔ wɔm. Wo katã wo le atsitre. Ɖewo do awu abɔlegbe eye eɖewo do awu abɔ kpi. Ɖewo ɖo kuku hã. Woda kletifu aɖe ɖe domeza afi ma.

Dɔwɔla eveawo le edɔ wɔm. Ɖeka le dodonu hele ekpe dziawo ɖom ɖe wo nɔewo dzi. Wo kple evea woɖo awu blɔ kple atalegbe blɔ. Woɖo egakukuwo. Ɖeka ɖo asiwuiwo hã.

Ame atɔ̃ tsi atsitre ɖe mɔto le amidzraƒe aɖe ŋkume. Nyɔnu tsitsi eve kple ɖevi etɔ̃ yetsi atsitre ɖe mɔ la to. Eŋu si ke ƒe amadede nye gbemu mu aɖe le wo megbe. Nyɔnu si ke le ɖusi me la lé kpete eve ɖe asi ɖusi.

Ame geɖewo ƒoƒoƒu ɖe masalatsi la ŋkume. Woƒo eŋu etɔ̃ hã le afi ma. Ŋutsu ɖeka si nedo awu dzɛ̃ la le kamera ɖe ashi hele foto ɖem amea aɖewo. Amea aɖewo hã ɖɔ kukuwo eye ɖewo hã bla ta, ɖewo hã tsɔ nu tsɔ ta.

Dzɔdzɔmefɔku aɖe dzɔ, xɔ la katãaa mu gblo dze anyi. Ati yiwo katã wokɔ gba xɔe la kaka eye gliawo hã kaka. Alilikpowo do viviti le xexeame, atiwo hã le afi ma.

Amewo woƒo ƒu ɖe ameɖibɔme ne woaɖi ame. Aɖaka la le yɔdokpe la dzi eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe afɔ nu. Nyɔnu aɖe hã le awu yibɔ me tsi atsitre ɖe aɖaka la gbɔ. Ame aɖewo le anyinɔƒe eye ɖewo le atsitre.